Suuraa kana irratti kan argamu, kuduraa, timaatimii jedhamuun beekamu yemmuu ta'u, timaatimni waantota fayyaa namaaf barbaachisan baayyee waan of keessaa qabuuf fayyaa namaaf baayyee filatamaa kan ta'edha.

Suuraa kana irratti kan argamu daraaraa bifa keelloo qabu yemmuu ta'u, daraaraan gaafa ilaallu sammuu keenya bohaarsisuuf, akkasumas immoo bareedina mana keenyaa, akkasumas naannoo keenyaa eeguuf kan gargaaraniidha.

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggoota uffannaa aadaan faayamanii shubbisa aadaa shubbisaa kan jiran yemmuu ta'u, haalli uffannaafi haalli shubbisa isaanii aadaafi seenaa naannoo sanaa ni ibsa.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa manaa teessoo jedhamuun beekamu yommuu ta'u, teessoon mana keessatti bareedinaaf, akkasumas akka teessumaatti kan nu gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamtu, bineensa gosa simbirroo keessaa tokko taatee yemmuu ta'u, simbirroon kun ala kan galtuufii baay'inaan qarqara bishaanii kan jiraattudha.

Suuraa kana irratti kan argamu midhaan boqqolloo jedhamu yemmuu ta'u, boqqolloon asheeta isaaatiin yookaan ammoo midhaan isaa gogfamee callaan isaa nyaataaf kan ooluu danda'udha.

Suuraa kanarratti kan argamu kophee yemmu ta'u, kopheen faayinaa fi qulqullina millaa keenyaa eeguu akkasumas, bareedinaf kan godhatamudha.

Suuraa kanarratti kan argamu hoogganaa muummee Itioopiyaa bara durii obbo hayilamaariyaam dessalenyi yommuu ta'an biyya itoopiyaa waggaa sadiif kan bulchaniifi fedha isaaniin aangoo irraa kan bu'anidha.

Suuraa kana irratti kan argamu, sirna waaqeffannaa amantaa Ortodoksii yemmuu ta'u sirna kana irratti sirna isaan waaqa isaanii kadhatan yookaan immoo galateeffatanidha.

Suuraa kana irratti kan argamu ala kan galuufi gosoota simbirroo keessaa tokko kan ta'e yemmuu ta'u, naannoo bishaanii yookaan qarqara bishaanii kan jiraatudha.

Suura kana irratti kan argamu meeshaa mana keessatti yookaan biirootti fayyadamnu yommuu, ta'u meeshaan kun teessoo jedhamuun kan beekamuu fi akka teessumaatti kan nu gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu, meeshaa manaa bara durii keessa itti fayyadamaa turan yemmu ta'u, meeshaan kun mana miidhagsuu, akkasumas, mana keessatti itti tajaajilamuuf kan gargaaruudha.

Suuraa kanarratti kan argamu iddoo gurgurtaa bunaa fi shaayii yommuu ta'u, bunni sammuu namaa haaromsuuf, akkasumas bashannanaaf kan dhuganiidha.

Suuraa kanarratti kan argamu konkolaataa uummataa yommuu ta'u, konkolaataan uummataa namoota naannoo tokkoo gara naannoo biraatti yeroo gabaabaa keessatti geejjibsiusuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu mana yommuu ta'u, manni kun mukkeenii fi baalawwan garaa garaa irraa kan ijaarame yommuu ta'u ,manni keessa jiraachuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa bareedinaa yookaan miidhaginaa fuula irratti dibamu yommuu ta'u, fuulli keenya ifaa fi bareedaa akka ta'uuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu bikila magariisa yemmu ta'u, biqilaan magariisa qilleensa faalama naannoo keenyaa ofitti fudhachuun, qilleensa qulqulluu kan nuf kennu yemmu ta'u, haala qilleensa naannoo keenya madaalawwa gochuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu dubartii caatii gurguraa jirtu yommuu ta'u, caatiin araada yommuu ta'u, araada kana baayyinaan dargaggootaafi hordoftoota amantaa musliimaatu fayyadama.

Suuraa kanarratti kan argamu midhaan lafa qonnaarratti biqilaa jiru yommuu ta'u midhaan guddatee callaa calleessuuf bishaan gahaa akkasumas biyyee gabbataa nii barbaada.

Suuraa kana irratti kan argamu, namoota Fardeen irra koranii shubbisaa jiran yemmuu ta'u, haalli uffannaa isaanii aadaa, seenaa, duudhaa akkasumas akkaataa bulmaata naannoo isaanii sirriitti nuu ibsa.

Suuraa kanarratti kan argamu lafa qonnaa irratti midhaan biqilaa jiru yemmuu ta'u, midhaan biqilu bishaan gahaa akkasumas biyyee gabbataa barbaada.

Suuraa kana irratti kan argamu ,kuduraalee fi muduraalee yemmuu ta'an, kuduraaleen fayyaa namaaf wantoota barbaachisan baay'ee waan of keessaa qabuuf dhala namaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'edha.

Suuraa kanarratti kan argamu nyaata yommuu ta'u; nyaanni wantoota qaama namaaf fayyadan garaa garaa baay'ee of keessatti waan qabatee jiruuf, fayyaa fi jabina qaama keenyaaf faayidaa guddaa qaba.

Suuraa kanarratti kan argaman; hooggantoota polotikaa, dhaabbilee garagaraa yommuu ta'uu, hogganoonni kunneen haala naannoo yookaan wantoota adda addaa uummataaf ibsaa kan jiranidha.

Suuraa kana irratti kan argamuqoricha aadaawa yemmu ta'u, qorichi aadaa bara durii utuu qorichi ammayyaa in dhufin dura namoora dhukkubsatan fayyisuuf akkasumas fooyyeessuf kan gargaruudha.

Suuraa kana irratti kan argamu, dhugaatii alkoolii Habashaa jedhamu yemmuu ta'u, dhugaatiin kun namoonni gaafa aaran akkasumas bashannanuuf, yaadolee garaagaraa keessaa bahuuf kan dhuganidha.

Suuraa kana irratti kan argamu, iddoo gurgurtaa kuduraa maqaan isaa Appilii jedhamuun beekamu yemmuu ta'u, kuduraan Kun fayyaa namaaf fayidaa guddaa qaba.

Suuraa Kanarratti kan argamu, buna yemmu ta'u, bunni ithiyoopiyaa keessatti iddoolee hundaatti baay'ee beekama kan ta'ee fi madda galii ithiyoopiyaa isa guddaa kan ta'udha.

Suuraa kanarratti kan argamu iddoo waaqeffannaa waldaa amantaa Kiristaanaa yommuu ta'u, iddoo kanatti iddoo isaan waaqa isaanii itti waaqeffatan yookaan immoo kadhataniidha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa ittiin bareedina yookaan miidhagina ittiin eeggatan yemmuu ta'u meeshaan kun gogaa ishee lallaafaa fi ifaa akka ta'uuf gargaara.

Suuraa kanarratti kan argamu kitaaba warraaqsa bineeldotaa jedhamu yommuu ta'u, barreessaa Abinnat Alamuu Olqabaatiin kan barreeffamedha.

Suuraa kanarratti kan argamu bakka bu'ee yookaan ibsituu kilabii buna Itoophiyaa yemmuu ta'u, bakka bu'ee yookiin ibsituun kun kilabiiwwan biroorraa adda isa baasuuf kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaalee suuqii keessatti gurguraman yemmuu ta'u, suuqii keessaa waanta barbaadne yookaan feene bitachuu kan dandeenyudha.

Suuraa kanarratti kan argamu, dargaggoota uffanna aadaa booranana faayyamani jiran yemmu ta'u, haallii uffanna isaani haala jiruu fi jireenya uummata booraana sirritti ni ibsa.

Suuraa kanarratti kan argamu, uumamaa fi naannoo yemmuu ta'u, naannoo kanatti mukkeen magariisaa garaagaraa yemmuu argaman makkeen Kun haala qileensaa naannoo murtaawaa gochuuf kan gargaaranidha.

Suuraa kana irratti kan argamu iddo bu'ee yookaan ibsituu kilabii ispoortii Goorgisii yemmuu ta'u, iddo bu'een yookaan ibsituun kun kilabii biraa irraa adda baasuuf gargaara.

Suuraa kana irratti kan argamu, dubartii uffata aadaa faayyamtee jirtu yemmuu ta'u, haalli uffannaa ishee aadaa, duudhaa fi akkaataa bulmaata naannoo ishee ni ibsa.

Suuraa kanarratti kan argamu konkolaataa yommuu ta'u, konkolaataan uummata naannoo tokkoo gara naannoo biraatti geejjibsiisuuf kan tajaajiludha.

Suuraa kanarratti kan argamu, iddoo gurgurtaa meeshaalee bareedinaa yemmuu ta'u, meeshaaleen bareedinaa kunniin harkatti, lukatti akkasumas immoo mormatti yookiin qubatti naqatamuu kan danda'aniidha.

Suuraa kana irratti kan argamu bineensa ala galu, "arba" jedhamuun beekamuufi arbi bineensa qaamaan guddaa ta'eefi akkasumas biqiltoota nyaachuun kan jiraatudha.

Suuraa kanarratti kan argaman seera kabachiistota biyyaa, yommuu ta'an, seera kabachiistonni biyyaa seera akkasumas nageenya naannoo eegsisuuf yookaan kabachiisuuf kan hojjatanidha.

Suuraa kanarratti kan argamu kuduraalee kanneen akka dinnicha, qaaraa, raafuu maramaa, kaarotiifi kan kana fakkaatan yemmuu ta'an, kuduraaleen kunniin , fayyaa keenyaaf faayidaa hedduu qaba.

Suuraa kanarratti kan argamu kophee yommuu ta'u, kopheen qulqullina miila keenyaa eeguuf akkasumas miila keenya balaa garaagaraa kan akka qoree irraa to'achuuf kan gargaarudha.

Suura kana irratti kan argaman maatii yookiin namoota walitti qabamanii jiran yemmuu ta'u gaafa namoonni iddoo tokkotti walitti qabamanii argaman tokkummaa yookiin jaalalli gidduu isaanii akka jiru ni hubanna.

Suuraa kanarratti kan argamu kuduraa fi fuduraalee yemmuu ta'an, kuduraa fi fuduraan wantoota qaama keenyaaf barbaachisan baay'ee waan of keessaa qabuuf, fayyina qaama keenyaaf barbaachisaadha.

Suuraa kana irratti kan argamu, baaburaa fi daandii baaburaa yemmuu ta'u, daandiin baaburaa biyyi tokko guddachuuf bu'uura kan ta'ee fi uummata naannoo tokkoo, naannoo biraatti geejjibsiisuuf haala salphaa ta'een kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu, alaabaa mootummaa Itoophiyaa yoo ta'u alaabaan kun gubbaan magariisa, jalaan diimaa, gidduun keelloo, akkasumas handhuura irratti asxaa kan qabuudha.

Suuraa kanarratti kan argamu iddo bu'ee yookaan ibsituu yommuu ta'u, iddo bu'een kun kilabii tokko, kilabii biraarraa adda baasuuf kan tajaajiludha.

Suuraa kanarratti kan argaman namoota uffannaa aadaan faayamanii walitti qabamanii shubbisaa jiran yommuu ta'u, haalli uffannaa isaanii aadaa fi duudhaa naannoo isaanii ibsuu ni danda'a.

Suuraa kanarratti kan argamu mana babbareeda yookaan miidhagfame yommuu ta'u, manni kan babbareedu yookaan miidhagfamu qophiileen garaagaraa kan akka guyyaa dhalootaa, cidhaa fi kan kana fakkaatan yeroo jiraatudha.

Suuraa kanarratti kan argaman uummattoota naannoo Oromiyaa uffannaa aadaa Oromootiin faayamanii ayyaana Irreechaa kabajaa jiran yommuu ta'u, ayyaanni Irreechaa ayyaana itti waaqa isaanii galateeffatan yookaan kadhatanidha.

Suuraa kana irratti kan argamu, mana jireenyaa yemmuu ta'u, manni jireenyaa iddoo namni itti boqotu, akkasumas maatii isaa wajjin walarguu fi mari'atudha.

Suuraa kanarratti kan argamu iddo-bu'ee yookaan ibsituu yommuu ta'u iddo-bu'ee yookaan ibsituun dhaabbata tokko dhaabbata biraa irraa adda baasuuf kan tajaajiluu dha.

Suuraa kanarratti kan argamu namoota walitti qabamanii sochii qaamaa hojjachaa jiran yommuu ta'u, sochiin qaamaa jabeenyaa fi nageenya qaama keenyaaf fayidaa guddaa kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan argamu mana babbareede yookaan miidhagfame yommuu ta'u, manni haala kanaan kan bareechamu, yeroo qophiin garaagaraa kan akka guyyaa dhalootaa ,cidhaa fi kan kana fakkaatu yeroo jiraatuudha.

Suuraa kanarratti kan argaman kuduraalee garaagaraa kan akka Muuzii, Paappayyaa, Anaanaasii, Habaabii fi kan kana fakkaataan yommuu ta'u, kuduraaleen kunniin fayyaa keenyaaf faayidaa guddaa qabu.

Suuraa kana irratti kan argamu bakka bu'ee yookaan ibsituu waaliyaa yommuu ta'u, ibsituun kun dhaabbata waaliyaa, dhaabbata garaa garaa irraa adda baasuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu nyaata aadaa biyya keenyaa naannoo keenyatti baay'inaan argamuu fi maqaan isaa immoo Marqaa jedhamuun beekama. Marqaan gaafa dubartiin deessu akka jajjabaattuuf kan kennamuufidha.

Suuraa kanarratti kan argamu kophee yommuu ta'u, miila keenya balaarraa eeguuf akkasumas miidhaginaaf yookaan qulqullina miila keenyaa eeguuf kan kaawwatamudha.

Suuraa kana irratti kan argamu, lafa qonnaa irratti midhaan biqilaa jiru yemmuu ta'u, midhaan biqilee firee laachuuf bishaan gahaa fi biyyee gabbataa barbaada.

Suuraa kanarratti kan argaman namoota naannoo walitti qabamanii sirna wayii kabajaa jiran yommuu ta'u, namoonni gaafa walitti qabaman tokkummaa akka qabaatan irraa hubachuu dandeenya.

Suuraa kanarratti kan argaman beeksisa yommuu ta'u, beeksisni kun qophiilee isaan uummattootaaf dhiyeessan haala salphaan uummanni akka baruu fi qophii isaanii akka daawwatan kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argaman gosoota sinbirroo ala galan yeroo ta'u, sinbirroonni kun ammoo muka irra yookaan bishaan qarqara kan jiraatanidha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa bareedinaa mormatti yookaan qubatti naqatamu yommuu ta'u, meeshaan bareedinaa kunniin nu miidhagsuuf akkasumas uffannaa nuti uffanne miidhagsuuf kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argaman uummatoota walitti qabamanii sirna kabaja ayyaana Irreechaa kabajachaa jiran yemmuu ta'u, ayyaanni Irreechaa uummanni Oromoo waaqa isaanii galateeffachuuf yookaan kadhachuuf kan walitti qabamanidha.

Suuraa kanarratti kan argamu, bakka gurgurtaa kuduraalee fi muduraalee kanneen akka: loomii, qaaraa, burtukaanaa fi kan kana fakkatanitu argama.

Suuraa kanarratti kan argamu, meeshaa karaarra kaa'amuu fi kosiilee garaagaraa akka naannoo hin balleessineef keessa kaawwamu yommuu ta'u, bifni garaagaraa wantoota keessatti gatamuu qabu ibsa.

Suuraa kana irratti kan argamu, namoota uffannaa aadaan faayamanii shubbisaa jiran yemmuu ta'u, haalli shubbisa isaanii fi uffannaa isaanii aadaa fi duudhaa naannoo sanaa ni ibsa.

Suuraa kana irratti kan arginu konkolaataa yammuu ta'u; konkolaataanis namootaa fi meeshaa addaa addaa bakkaa bakkatti geejjibsiisuuf kan tajaajiluu dha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa mana keessatti fayyadamnu yommuu ta'u, meeshaan kun wantoota ho'aa kan akka shaayii , bunaa fi kan kana fakkaatan osoo hin qorrisiisiin yeroo dheeraaf tursiisuuf kan tajaajiludha.

Suuraa kana irratti kan argamu beeksisa yommuu ta'u, beeksisni dhaabbata isaanii iddoo itti uummata biraan gahan yommuu ta'u, uummatni dhaabbata isaanii kana arganii tajaajila isaanii akka fayyadamaniif garagaara.

Suuraa kanarratti kan argaman namoota walitti qabamanii jiran yemmuu ta'u namoonni gaafa lamaa yookaan sadii ol ta'anii walitti qabaman tokkummaa yookaan jaalalli gidduu isaanii jiraachuu nii mul'isa.

Suuraa kana irratti kan argamu, lafa qonnaa fi midhaan biqilaa jiru yemmuu ta'u, midhaan tokko biqiluuf bishaan gahaa yookiin rooba, akkasumas biyyee gabbataa barbaada.

Suuraa kanarratti kan argamu nyaata yommuu ta'u nyaanni dhalli namaa akka jiraatuuf waan godhan keessaa inni guddaan nyaata yommuu ta'u nyaanni fayyinaa fi jabeenya qaama keenyaaf faayidaa guddaa qaba.

Suuraa kanarratti kan argamu iddoo gurgurtaa wantoota garaagaraa yommuu ta'u, iddoon gurgurtaa kun uummanni waan barbaade iddootii dhufe bitatudha.

Suuraa kanarratti kan argamu, kuduraafi muduraa kan akka qullubbii, timaatimii, qaaraa qullubbii adiifi kan kana fakkaatanidha.

Suuraa kanarratti kan argamu mana babbareedaa yookiin miidhagfame yommuu ta'u, manni kan babbareedu yookaan kan miidhagfamu qophiilee garagaraa kan akka cidhaa, guyyaa dhalootaafi kan kana fakkaatan yeroo jiraatudha.

Suuraa kana irratti kan argamu biqilaa magariisa yemmuu ta'u, biqilaa magariisaa, qillensa faalamaa naannoo keenya ofitti fudhachuun qilleensa qulqulluu kan nuuf kennudha.

Suuraa kanarratti kan argamu, kuduraa nyaata oolu qullubbii jedhamuun beekkamu, yommuu ta'u, qullubbiin nyaata kamiyyuu hojjachuuf kan barbaachisuufi fayyaa namaaf fayidaa guddaa kan qabudha.

Suuraa kana irratti kan argamu raafuu yoomuu ta'u raafuun nyaataaf kan ooluu fi faayidaalee adda addaa qaama keenyaaf kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan argamu qorichaalee aadaa yommuu ta'u qorichi aadaa gaafa namni dhukkubsatu akkasumas balaan wayii irra ga'u akkuma qoricha ammayyaa fayyisuuf yookaan fooyyessuuf kan gargaarudha

Suuraa kanarratti kan argamu biqilaa lafa qonnaarratti biqilaa jiru yommuu ta'u, Midhaan tokko biqiluuf biyyee gabbataa, akkasumas bishaan gahaa yookaan rooba ni barbaada.

Suuraa kanarratti kan argamu iddo bu'ee yookiin ibsituu alaabaa jedhamu yemmuu ta'u, alaabaan biyya tokkoo biyya biraarraa adda baasuuf akkasumas ibsuuf kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argamu meeshaa bareedinaa morma irratti kan naqatamuu dha. Meeshaan kun bareedina keenya ibsee mul'isuuf akkasumas uffanna nuti uffanne bareechisuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu nyaata yommuu ta'u nyaanni waantota qaama namaaf barbaachisan garaa garaa waan of keessaa qabuuf fayyina qaama keenyaa eeguuf faayidaa guddaa qaba.

Suuraa kanarratti kan argaman maatii yommuu ta'an, maatiin gaafa waliin jiraatan tokkummaa yookaan walii galtee akka qaban hubachuu ni dandeenya.

Suuraa kanarratti kan argaman manguddoo uffata aadaa booranaan faayamanii jiran yommuu ta'u, haalli uffannaa isaanii aadaa, duudhaa fi seera naannoo sanaa sirriitti ni ibsa.

Suura kana irratti kan argamu kophee yemmuu ta'u , kopheen fayyina miila keenyaa eeguuf akkasumas miilli keenya qulqulluu fi bareedaa akka ta'uuf kan gargaaruudha.

Suuraa kanarratti kan argamu biqilaa magariisaa yommuu ta'u, biqilaan magariisaa haala qilleensa naannoo keenyaa eeguuf faayidaa guddaa kan qabudha.

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggeessa uffata aadaan faayamee jiru yemmuu ta'u, haalli uffannaa isaa aadaa, seenaa fi haala jiruuf jireenyaa biyya isaa ibsuu ni danda'a.

Suuraa kanarratti kan argamu nyaata foon jedhamu yommuu ta'u, foon wantoota fayyaa namaaf gargaaran baay'ee of keessaa waan qabuuf fayyaa qaama keenyaa eeguuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu qabeenya uumamaa uumamni addunyaa kana badhaaste dhagaa jedhamuun beekamu yommuu ta'u, dhagaan mana adda addaa ijaaruu akkasumas irra taa'uuf akkasumas daawwachuuf kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argamu, mana mimidhakfamee yookaan babareedee yommuu ta'u, manni haala kanan kan babareeduu yookaan midhekfamuu qophilleee adda addaa kan akka guyyaa dhalloota, cidhaafi kan kana fakkataan yoo jirateedha.

Suuraa kanarratti kan argamu sirna waaqeffannaa amantaa Ortodoksii yommuu ta'u, sirni kun sirna isaan itti waaqa isaanii kadhatan akkasumas immoo galateeffatani dha.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa bareedinaa yommuu ta'u meeshaan kun mormatti yookaan harkatti kan naqatamuu kan danda'uu fi bareedina qabnurratti bareedina dabaluuf yookaan ifnee akka mul'annuuf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan argamu midhaan lafa qonnaarratti facaafamee biqilaa jiru yommuu ta'u, midhaan biqilee callaa isaa argachuuf bishaan gahaa akkasumas biyyee gabbataa ni barbaada.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa elektirooniksii filaashii jedhamuun beekamu yommuu ta'u, filaashiin wantoota garaagaraa kompiitara irraa fuudhee gara kompiitara biraatti dabarsuuf akkasumas nuuf baachuuf kan gargaarudha.

Suura kana irratti kan argamu iddoo bu'ee yookiin ibsituu Biiroo Daldaala Oromiyaa yemmuu ta'u iddoo bu'ee Kun Biiroo Daldaala Oromiyaa biiroo biroo irraa adda baasuuf gargaara.

Suuraa kanarratti kan argamu meeshaa bareedinaa yommuu ta'u meeshaan kun mormatti, qubatti akkasumas harkatti naqatamuu kan danda'uu fi bareedina keenya ifee akka mullatuuf kan gargaarudha.